Iddoo kanatti kan arginu iddoo biqiltuun itti oomishamu yoo ta'u, biqiltuun kunimmoo asitti erga guddatan booda kara biraatti geeffameet yookiin gurgurameet, dhaabamee hojii biraaf yookiin gargaara adda addaatiif nu fayyaduu danda'a jechuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru akaakuu allaattii keessaa tokko yommuu ta'an, allaattiiwwan yeroo baay'ee qilleensarra balali'uun bakka tokkoo bakka biroo kan deeman akkasumallee bakki qubannaa isaanii mukkeen irradha.